Solo nyala ban galisi tihi ti tabili yili waɣla ni mori nya la din ko n gili pirinsi ban nyɛ niriba ata n ti pahi lijin gaŋ nyala ban za palli zuɣu n taɣri solo ban galisi ŋɔ n labisiri nyaaŋa ligin gaŋ nyala ŋun gbibi malifa ka pili zupil ʒɛɛ n ti pahi liiga ʒɛɛ ka yɛ jakɛɛti din nyɛ lingima yunifom la tab di zuɣu

Lɔra ti pahi yiya ni tihi nyɛla din ko n gili kpe ŋɔ salo nyɛla bin gbubi bini din niŋ saɣiri saɣiri ka di nyɛla daadam n kani ka bi zaŋ o pɔbi dini ni bi zaŋ o niŋ kiya piɛlli shɛli din ʒɛya ŋɔ kiya maa puuni so ʒiya ka yɛ liiga nuɣusu ka yɛ liiga ʒee tam di zuɣu ka o ningbun kama nyɛ zaɣa sabinli.